Momapya gAawambo ohamu tu zile iilongomwa oyindji, hayi palutha aantu niinamwenyo komalutu . Iilongamwa mbyoka ha yi zi momapya ongaashi ; iilya ,omakunde.

Muunshitwe waNamibia otu na mo omeya gomomilonga, nenge gomomafuta, moka hamu zi iipalutha ngaashi oohi. Oohi ohadhi liwa kaantu, dho ohadhi landithwa, opo aantu ya mone mo iimaliwa yokwiikwatha.

Moshilongo shetu omu na iikwamawawa oyindji ngaashi, oombaka, oondjuhwa nosho tuu. Kiikwamawawa huka oha ku zi iipalutha oyindji ngaashi omayi noonyama. Iipalutha mbika oha yi vulu woo okulandithwa kaantu opo ya mone mo iimaliwa. Omayi oha ga landithwa nonyama oha yi landitha woo.

Muushitwe wa Namibia omu na iinima oyindji ngaashi omiti nomamanya. Omiti ohadhi vulu okutetwa aantu e taa dhike iigunda yiimuna. Komiti ohaku zi wo iipalutha yiimuna. Omamanya ohaga kelele ekunguluko lyomeya go ohaga kaleke po omwiidhi gwa ziza nawa.

Aantu ohaya kunu iikwamboga yawo opo yavule oku monamo iipalutha, yo yavule woo oku kalanditha ya monemo iimaliwa yoku ikwatha. Iikwamboga mbika ongaashi oomboga noshotuu.

Tate Kalunga oha lokitha omvula ya gwana nawa. Omvula ndjoka ohayi menitha iimeno ngaashi omwiidhi nomiti dhilwe. Omeya shampa ga talama. Shampa ga talama ohamu zi iipalutha oyindji ngaashi omafuma, oongehu noohi.

Iimuna ngaashi oonzi, iikombo noongombe ohayi falwa kuulithilo kaantu hoka hayi li omwiidhi gwa ziza nenge omwiidhi omukukutu opo yikale yoopala kolutu yi wape yi paluthe aantu yo yi wape yi landithwe muze iimaliwa.

Momeya gopawushitwe ohamutuziilile iipalutha oyindji ngaashi: oohi, omafuma, omavo nosho tuu. Omeya ogo omwenyo yo aantu momadhiya moka omo haateke opo yanwe yatekele iimeno yawo yo yayoge woo iizalomwa yawo.